Sarati n niŋ palli zuɣu ka loori nim gba chɛni palli maa zuɣu loori shɛŋa din chɛni palli maa zuɣu shɛli nyɛla zaɣ piɛlli ka kaago loori gba tam palli maa zuɣu n nyɛ zaɣ ʒiɛ ka bi pili di zuɣusaa zaɣ buluu loori shɛli din niŋ sarati maa mii nyɛla zaɣ piɛlli ka di tooni mini di nyaangi zaa wurim

Polinsi nim n zaya bi zaa yɛla niɛn sabila ka bi shɛba pili zipiligu ka bi ni yino bi pili zipiligu polinga nim maa mi sunsuuni doo n yɛ liiga buluu ka so jinjam sabinli ka za bi sunsuuni ka tia zaya ha ka mɔri gba bɛ bi nyaanga ka loori sabinli zaya ka di puni yoogi.

piibu piibu shee ka niraba piɛ foolii ban piɛ foolii maa ni yino nyɛla doo o yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli ka piri namda piɛlli n zaŋ o nuhi ayi niŋ o binsurugu ni ka do so ʒɛ gbambili gbuni gbambili maa mii tamla teebuli zuɣu gbambili maa gbunni nyɛla zaɣ piɛlli ka di binliŋ nyɛ zaɣ sabinli ka doo maa mii yɛ liiga ʒiɛ ka mali gbaŋ niŋdi gbambili maa ni

duu puuni ka kuɣu ʒɛya ka dufɛli bihi pa kuɣu maa zuɣu ka teebuli gba ʒɛya teebuli maa mii nyɛla gilaas ka sheelf tabi dikpuni ka buku nim bɛ dizuɣu ka pichɛs nim gba bɛ dizuɣu

niriba m-be duu paɣaba ni dabba bɛ zaa yela Ashibiti ni nɛma ka di nyɛ zaɣ' piɛlli ka bɛ ne' yino nyɛla doo o ʒimi ka gbubi bini o nuu ni ka di mi tam teebuli zuɣu ka yinga ʒiya ha ka zaŋ o nuu pa buku zuɣu ka kaakuleta pa o luɣuli.

duu maa ni peentila zaɣ piɛlli di dikpuna maa ka kuɣu piɛlli ʒɛya ka Doo ʒi dizuɣu Doo maa yɛla liiga buluu ka so jinjɛm sabinli ka piri soks sabinli ka di booi buluu o kaɣala o naba pa tabi zuɣu ka gbubi foon ka paɣa ʒɛ o tooni paɣa maa yɛla liiga piɛlli ka bakɛt pink ʒɛ o tooni

Nirba n laɣim ka sheba ʒia ka sheba za bɛ nyaanga ban ʒia maa puuni yino yela kparigu ka ka di boo boogi kales kales zaɣa ʒer be dinni zaɣa vakahali be dinni ka o mee niŋ noosi maasi ka kuɣu baɣi o so ka kuɣu maa ni.

saritɛ niŋ ka yiya wurim ka, hɛmiai doya ka kom gba nyɛla ko bɛɣigu ka so bɛ kom maa o sola chɛnichɛni ka yɛ liga waɣili ka l kahi chɛnichɛni maa ka loɣoli ka chɛchi zaya ka yɛ liga piɛli ka so jinjam sabinli ka gbabi roba ʒɛ o nuuni la kpakpa tihi za bɛ nyɛŋa

Shikuru bihi n ʒi duu bɛ zaa yela yunifom ka di nyɛ zaɣa piɛlli ka teebuli nima be bɛ tooni ka duu maa penti yelo ka shilfi biɛni ka bukunima paaki paaki paaki be dinni shikuru bihi maa ni yinga gbibila girafiki ka buku yaa pa o tooni di mee zaa pala teebuli zuɣu.